Sitoo puuni ka doo ʒɛya doo maa mii yɛla chinchin niɛma zaɣ ƶiɛ ka so di jinjɛm gba ka piri namda ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ o nuuni ka kirɛt nimaanu ʒɛya ka dirinks bɛ dinni o mii pilila zipiligu ka kpa ninkpari piɛla

Doo m ziya ka kpa ninikpara ka yiɛ liiga sabinli ka gbubi takara o nuu ni ka tɛɛbuli za o tooni ka buku do tɛɛbuli maa zuɣu ka maɣisi do tɛɛbuli maa zuɣu ka so za o luɣuli ka yiɛ liiga yɛlo ka gba kpa ninikpara.

Doo mini bia n ʒiya ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni ka gilaas tam teebuli maa zuɣu ka milk bɛ dinni ka bia maa zaŋdi bindirigu niŋdi o baaba nolini o baaba maa mii kpala ninkpara ka pileeti piɛlli mii ʒɛ o tooni ka nimdi bɛ dinni ka kom bɛ gilaas ni bɛ o tooni

Sarati n niŋ ka paɣa so ʒi tiŋa ka gbubi bia o nuuni ka so gba ƶɛya ka gbubi foon o mii yɛla liiga ʒiɛ ka moto do o tooni ka shikuru bihi gba ʒɛ bi nyaanga ka gbubi foon ka laati pool ʒɛ palli maa noli ka mihi bɛ dizuɣu

Moɣuni ka kom doya ka binkobiri nyuri kom maa binkobiri maa shɛŋa nyela giraaf ka shɛŋa nye nahu ka gbeedinim gba tam kom maa zuɣu ka tihi zaya tihi maa shɛŋa gba nyela tikuma ka shɛŋa mali vari ka mori gba doya ka loori zaya ka niribi be loori maa puuni.

Loori nima n be palli zuɣu ka niriba gba biɛni loori nima maa sheli niriba maa yimima ti zanza di gbini ka sooja nima zambaɣi ba ka salutiri ba ka bɛ sheba ye kootu nima sheba pili zipiligu zipil sabla ka loori kari sheli gba be nyaanga kanna.

Kom n doya ka ŋarima tam dizuɣu ŋarima maa sheŋa nyɛla buluu sheŋa nyɛ zaɣa ʒee ka mii loli ka yiya zaya ka mori gba be yiya maa nyaanga yiya maa sheŋa nyɛla jirambisa ka di ruufin shiti nyɛ yelo.

Palli zuɣu ka sarati niŋ ka loori nim miɣasi miɣasi ka loori nim maa tam palli zuɣu shɛŋa nyɛla zaɣ piɛlli ka loori karili gba tam palli maa ka bi zaŋ kanopi buluu n loli ka zoli gba do palli maa nyaanga ka tihi sansa dizuɣu niraba ayi gba tam palli maa noli

Salima gbubi shee ka kom doya kom maa mii nyɛla ko biɛɣu ka shɛŋa boɣali doya ka kom bɛ dinni ka niraba bɛ boɣali maa ni ban bɛ boɣali maa ni yinga pilila zipiligu ka so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga buluu ka gbubi shoovul o nuuni ka tahaopoŋ gba biɛni ka ko biɛɣu bɛ dinni ka tihi bɛ nimaani ka tankpaɣu gba do nimaani

Kom n doya ka biriji be di zuɣu ka mori gba biɛni ka tihi biɛni kpaakpa tihi ka jirambisa za di nyaanga ka kuɣa do kom maa noli voli bela biriji maa loŋni ka buloku piɛlli gba doya ka bini sabinli tam di zuɣu.